Abezempilakahle bagqoke izigqoko zokuzivikela bavalile amakhanda, imilomo kanye lamakhala bagqoka njalo amajazi amhlophe.

abezempilakahle bangaphansi kwetende benza umkhankaso wokuvikela imikhuhlane sibona begqoke ezimhlophe bavaa amakhala lomlomo ukuze bangatholi imkhuhlane ethelelwana ngomoya

Kukhanya omama labobaba kulo umfanekiso kutshengisa ukuthi sokulamalungelo afanayo emsebenzini akusasebenzi obaba kuphela.

Owezempilakahle ujova isigulane. Isigulane sigqoke ingowane ekhanda savala umlomo ukuze engatholi amagcikwane esibhedlela.

Abezempilakahle sebananzelela ukuthi abantu abadala izikhathi ezinengi kunzima ukuthi baye ezibhedlela bayedinga uncedo ngakho abezempilakahle sebephuma bebalande emakhaya abo.

Benza umkhankaso abezempilakahle, bahlaba izigulane amajekiseni ukuze bevikeleke emikhuhlaneni engabahlasela. Nxa besebenza bagqoka izigqoko zokuzivikela.

Bayafundiswa abantu indlela yokugeza izandla. Ukugeza izandla ayisikho ukuthela amanzi kuphela. Kumele uhlikihle izandla, uvule phakathi kweminwe, ugeze uhlanzeke.

Amagcikwane abangela imikhuhlane asegcwele indawana yonke. Sekudingakala ukuthi sihlale sihlanzekile ukuze amagcikwane la engasibambi.

Abezempilakahle nxa besebenza ngemikhuhlane etshiyeneyo bayazivikela . Bayagqoka izigqoko ezivala imizimba yabo ukuze imikhuhlane inganamatheli kubo.

kulabezempilakahle abakhanya besebenza labantu abagulayo. Bona bagqoke impahla eziyisibhakabhaka ,bavala izandla lamehlo .kukhanya lo owesilisa uhlaba isigulane ijekiseni.

Udokotela welapha isigulane kukhanya umhlaba umjovo. Lapha uzama ukuvikela imikhuhlane engahlasela isigulane lesi.

Abezempilakahle bayaphenya bedingisisa ngemikhuhlane etshiyeneyo lapha bayabe befuna ukuthola indlela yomkhuhlane obulala ngayo lembangela yalo umkhuhlane lobubi ebubangela kuzulu.

Abezempilakahle bagqoke izigqoko zokusebenza. Bavikele imizimba yabo ezandleni kanye lasemlonyeni lemakhaleni. Kukhanya bathatha igazi isigulane.

Umama udlala lengane yakhe. Kukhanya bayabobotheka bayadlala. Kusemtholampilo lapho abahlezi khona. Kubonakala amaphepha egcwele phezu kwetafula.

Ukuze umuntu ehlale ehlanzekile. kumele ageze izandla isikhathi sonke, geza izandla ungaphuma esambuzi ,geza izandla ungakabambi ukudla .

Izakhiwo zinhle kakhulu ziyabukeka. Zitshengisa ukuqakatheka kokuhlanzeka umhlaba wonke jikelele.

Kuyakhanya umntwana ongumfana ukuthi kufundiswe ngokuqakatheka kokuhlanzeka. Ugeza izandla ekhipha ingcekeza yonke ebisezandleni.

Umhlaba wonke jikelele usuqakathekisa ezempilakahle. Sibona sebegqoka bevala izandla ukuze bazivikele ngaso sonke isikhathi abezempilakahle.

Uhulumende usebenze ngamandla kanye lokuzikhandla ukuthi abantu bonke jikelele bathole amanzi ahlanzekileyo. Sithola kulendawo zokuthola amanzi indawana yonke.

Iziphathamandla zempilakahle zihlezi etafuleni baxoxisana ngendlela abangakhankasa ngawo kumphakathi ukuze azinakekele.

Wonke umuntu ulelungelo lezempila kahle ngakho abantu bayahamba ngobunengi babo ezibhedlela nxa bephathekile besiyadinga usizo

Ababili abathandanayo, owesilisa lowesifazane. Hambile baye emtholampilo, lapha bathola ulwazi ngendlela abangaziphatha ngayo .Ukuthi bagcine kahle abantwana babo ,lendlela abangaziphatha ngayo ukuthi baqubeke besiba labantwana.

Amanzi aqakathekile emuntwini wonke emhlabeni jikelele amanzi ayimpilo siyambona ubaba uyahlekelela lokhu kutshengisa ukuthi impilo uyitholile emanzini.

Uzulu wonke jikelele uyadinga impila kahle amanzi ayimpilo abantwana bayakhuthazwa ukulondoloza amanzi ukuze angapheli.

Asihlaleni sihlanzekile sifundise labantwana geza izandla isikhathi sonke ungakabambi ukudla geza izandla nxa uphuma esambuzi

Nxa umama ehlez ebalisa isikhathi sonke uyahlukumezeka engqondweni zakhe kuyadingeka ukut abantu abalabantwana bekhululeke engqondweni zabo ukuze benelise ukungcina kahle abantwana

iziguli zempilo yenqondo zidinga ukufinyelelwa zisekelwe njalozidingelwe imithi ukuze zelatshwe nxa umuntu eselohlupho nge qhondweni kuba nzima ukuthi ahlale ngekhaya

Abantwana basesibhedlela bazodinga uncedo. Kukhanya ukhona ogulayo. Bahamba lomama wabo. Omunye kukhanya ukhubazekile uhamba ngenqola ethwala abangenelisi ukuhamba.

Abezempilakahle bagqoke amajazi abo amhlophe bavala imilomo lamakhala, kukhanya bahlola izigulane umkhuhlani othile.

Imfundo iya iguquka. Lolwazi lalo luyaguquka. Sibona izakhiwo zakulezi insuku zinhle, ziyatshengisa ukuthi sekuyizikhathi lapho imfundo esiphethe amandla khona.

Ezibhedlela abantu bayahlala phandle belindele ukungena bethole usizo. Kuhle ngoba kulendawo zokuhlala ezilungisiweyo.

Owesifazana ungena esibhedlela ebelethe umntwana kungabe kungumntwana ogulayo kumbe yena umama nxa usugula ungumama uswele umuntu wokutshiya umntwana laye uyathumthwala uhambe laye esibhedlela.

Egcekeni lezempilakahle kuhlala kuhlanzekile ukuze kube yisibonelo ukuqakatheka kokuhlanzeka bayahlaza indawo ngaso sonke isikhathi.

emtholampilo lapho esihamba khona nxa sigula kukhanya kulobaba ohleziyo ogqoke iyembe elombala owesibhakabhaka

Kubukeka kusesibhedlela lapho okuncediswa khona izigulane. Kuqakathekile ukuthi kulezi zindlu kutholakale umtshina wokucitsha umlilo.

Kusemtholampilo lapha abantu abagula okulamandla bayalaliswa ukuze odokotela babakhangele njalonje , kukhanya kulezibungu ezilumayo ezibangela imkhuhlane woqhuqho , yikho befake izinto ezokwembatha ukuze bevikeleke abantu

Esigabeni akhona amahofisi othola khona osibalukhulu bezempilakahle lapha yikho okuhlala khona imithi yonke enceda abantwana ukuze behlatshwe bevikelwe kweminye imkhuhlane.

Bayaqeqetshwa abezempilakahle bafundiswa ngemithi etshiyeneyo. Kulemitshina ekhona esebenzayo njalo nxa kukalwa imithi le.

Abezempilakahle kulezi insuku akusakhethi ukuthi ngabafazi kumbe ngamadoda bonke sebelelungelo lokuqeqetsha bebe ngabasebenzi belizwe.

Bayaqhubeka befundiswa abezempilakahle indlela okufanele benakekele ngayo izigulane. Kulemitshina ekhona ezindlini zabo ezokusebenzela.

Odokotela bayafunda bedingisise ngezemphilakahle. Bayaludinga ulwazi ukuze benelise ukusebenzisa imitshina etholakala ezihlahleni nxa behlola izigulane.

Abezempilakahle bahlezi balalele, bayaqeqetshwa ngokuqakatheka kwezempilakahle. Banikwa ulwazi olutsha okumele beyelwabela abantu.

Abezempilakahle kuyafika isikhathi behlale, bebuthane, befundiswe .Ulwazi alupheli, kuyadingeka ukuthi kungahlala isikhathi bakhunjuzwe njalo indlela okumele bephathe ngazo izigulane.

Kulomkhankaso mayelana ngomkhuhlane we "Covid-19",kuthiwa ukuthola ijekiseni evikela lo umkhuhlane kungcono ngoba kuyakwenza ulimuke.

Umkhuhlane we covidi 19 ukewahlasela amazwe wonke emhlabeni bekusibakhona abawulodayo bebhale phansi indlela obulala ngayo abantu elizweni lase Africa

Mhla zingamatshumi amabili ngo Mfumfu ngomnyaka ka 2024 abezempilakahle babebuthene edolobheni lasekigali bekhuluma ngomkhuhlane osubulele abantu abanengi othelelwanayo kakhulu

Bayalimukiswa abantu ukuthi akuvunyelwa ukukhipha izisu. Ontanga abasakhulawo yibo abathanda ukwenza izinto ezinje. Bayatshelwa ukungayenzakala bangakuzama lokhu.

Ababili owesilisa lowesifazana benzani imikhankaso ngokwezempilakahle .Balimukisa abantu ukuthi bahlale behlanzekile sonke isikhathi.

Impilakahle iyaqakathekiswa elizweni lase Rwanda. Abantu kumele behambe ezibhedlela bayothola usizo kubodokotela.

Sezizinengi izibhedlela elizweni lethu, zona zakhiwe zinhle ziyabukeka, uthola kugcwele abezempilakahle indawana yonke.

Sekulemikhuhlane eminengi etshiyeneyo kulezi insuku. Ungavakatshela ezibhedlela uthola kugcwele abantu amabhentshini bedinga usizo.

Kugcwele esibhedlela. Abantu bazile ukuzodinga usizo ngezempilakahle. Bakhona abagogekileyo, bakhona njalo abancane kubekhona njalo abadala.

Ezibhedlela kutholakala abantu abanengi izikhathi zonke. Bayabe bedinga uncedo nxa bephathekile emzimbeni

Ezibhedlela kulatshwa abantu abanengi. Kuyedingakala ukuthi kuyedingakala ukuthi kubelezihlalo lapho abahlala khona bephumula besalinde ithuba labo.

Zikhona izibhedlela ezinkulu lapho abantu abalala khona nxa betholakale belemikhuhlane engaphezu kwamandla abo lapho kwenzelwa ukuthi abezempilakahle babakhangele isikhathi sonke.

Esibhedlela kuyavunyelwa izivakatshi. Nxa isigulane singavalelwa esibhedlela ukuthi odokotela basibone ekuseni emini, ntambama, izihlobo labangane bavunyelwe ukuzombona.

Izigulane zilele esibhedlela badangile abanengi babo, khanya bazwa ubuhlungu emizimbeni yabo. Nampa abezempilakahle bayabanceedisa.

Ezibhedlela kuhlala kulamabhakane phandle amabhakane lawa ayanceda nxa kumele abezempilakahle benze umkhankaso ngomkhuhlane othile bayabhala befake phandle wonke ongena esibhedlela uyabala.

Sakhiwe isibhedlela sihle okwamagama. Phambili kwezindlu kulotshani obuluhlaza tshoko. Kutshengisa ukuthi indawo le iyanakekelwa.

Abenelisa ukuhamba ngezinyawo bayahamba emtholampilo nxa begula. Asebegula kakhulu bengasenelisi ukuhamba bayabizelwa imota yezigulani ibathwale ibagijimisele lapho.

ezibedlela zikhona izimota zezigulane ezithwala abantu abagulayo okuphezulu kwamandla abo zibagijimisela ezibhedlela ezinkulu lezimota ziyabathwala besuka ezindlini zabo njalo zibasa ezibhedlela eziseduze

Abantwana abancane bayawesaba umuthi ikakhulu nxa ufuna ukubahlaba ijekiseni inengi bayakhala nangu umama umbambile umntwana udokotela ezama ukumhlola

Indawo zokuthenga imithi zingaba sesibhedlela kumbe kube yizitolo ezizimele zodwa emadolobheni , okuqakathekileyo yikuthenga imithi endaweni efaneleyo

Ukuze kutholakale umkhuhlane obulala izitho zangaphakathi emuntwini. Kuyadingakala ukuthi ahlolwe. Imkhuhlane enjenge mvukuzane isitholakala yelatshwe

Kubukeka owesilisa uzama ukuzisiza. Uthwele okumhlotshana okufake engalweni yakhe. Kukhanya umangele.

Nxa abantu bengakhula bahlaselwa yimikhuhlane eminengi etshiyeneyo ungezwa uhlaselwa ngumkhuhlane wesifo semvukuzane hamba esibhedlela uyedinga uncedo.

Ibhakane litshengisa indlela zokuvimbela umfutho wegazi ophakemeyo. Kuthiwa yenza imidlalo, dlana ukudla okwakha umzimba, ungabheni igwayi.

Imkhuhlane yemvukuzane isihlasela abantu endaweni ezitshiyeneyo. Umuntu usengaba lawo lumkhuhlane, esikhumbeni senyama.

Zingengi indlela esingayehlisa ngazo umkhuhlane wokunyuka kwegazi singenza imidlalo sidle ukudla okungela sawudo kumbe amafutha amanengi singabhemi igwayi singanathi utshwala

imvukuzane ngumkhuhlane obuhlungu kakhulu usuqede abantu abanengi ngakho asinanzeleleni kusasemasinya ngoba ingalapheka zinengi indlela zokwelapha imvukuzane

Abantu besifazana abanengi sebehlaselwa yisifo semvukuzane imvukuzane le ingabahlasela emabeleni kumbe ibahlasele njalo esithweni sangaphansi.

Abantu akumelanga befela ngaphakathi. Nxa kukhona umkhuhlane okubulalayo kumbe okuthwalise nzima hamba emhlola mpilo uyetshela udokotela bakuncedise.

Abezempilakahle basebenza ndawonye. Bayancedisana izikhathi ezinengi. Nxa beqgoke lezi eziluhlaza izikhathi ezinengi bayabe besebenza behlinza isigulane.

Nxa udokotela ehlola isigulane uyagqoka izigqoko zokuzivikela ezandleni ukuze igazi lesigulane lingachithekeli kuye udokotela usebenzisa imitshina.

Imikhuhlane yezitho zanagaphakathi isilapheka kulezi insuku ngoba sekulemitshina. Kungabe kuyisifo semvukuzane esikuhlaseleyo, hamba esibhedlela.

Abezempilakahle bagqoke izigqoko eziluhlaza ezokuzivikela bavale amakhanda kanye lemilomo lamakhala kutshengisa ukuthi bahlinza isigulane

Isikhona imitshina esetshenziswa ukubona izifo eziphakathi emzimbeni womuntu. Nxa singabona izifo lezi kubalula ukuthola imithi yokwelapha.

Imikhuhlane esibulala phakathi kwemizimba yethu isilapheka kukezi insuku ezibhedlela. Into eqakathekileyo yikuthi ufinyelele emtholampilo kusese masinya.

Umkhuhlane wangaphakathi ezithweni zomzimba kumele uyelatshwe. Ikhona imikhuhlane ebangwa yimvukuzane emizimbeni yethu. Kumela siyehlolwa itholakale ilatshwe.

Nxa ulegazi elilutshwana emzimbeni ungahamba esibhedlela bayakwengezelela igazi izigulane ziyahlolwa ngemitshina etshiyeneyo.

lapha elizweni lase Rwanda zikhona indawo ezilemitshina emihle njalo esebenzayo ukuhlola abantu abalomkhuhlane wemvukuzane abantu bayakhuthazwa ukuthi bafinyelele kulezi ndawo

Imikhuhlane yezifo zangaphakathi silapheka. Sekulemitshina eyenelisa ukuhlola imikhuhlane yegcikwane lemvukuzane umuntu athole ukulatshwa.

Izifo zomzimba ezihlasela izitho zangaphakathi sezelapheka kulezi izinsuku. Akusamelanga sikhale nxa sigula kumele sigijimele emtholampilo.

Isikhona imtshina ehlola abantu ababulawa ngamehlo. Odokotela bamehlo bayayisebenzisa imtshina le. Bengaqeda ukubona uhlupho kubalula ukuthola imithi abangayisebenzisa.

Umkhuhlane wemvukuzane ulatshwa ngendlela ezehlukeneyo okuqakathekileyo yikuthi sihambe esibhedlela siyehlolwa utholakale kusemasinya.

Lapho okuhlolwa khona imikhuhlane kubonakala imitshina etshiyeneyo. Kukhona njalo amagabha lapho okulahlelwa khona izinto ezingasasebenzi.

Isigulane siyahlolwa emtholampilo kusetshenziswa imitshina emalebhu ukuze bebone ingaphakathi yakhe ukuthi injani.

Kulemitshina eminengi etshiyeneyo etholakala emalebhu. Uhulumende uzamile indlela zonke ukulwa lemikhuhlane etshiyeneyo. Udingile imitshina yokuhlola izigulane imikhuhlane.

Kulemitshina etholakala ezibhedlela ekhipha imifanekiso yonke ethokala ezithweni zangaphakathi kwemizimba yethu imitshina le iyanceda ukuze sibone izifo ezingaphakathi.

Udokotela uthethe igazi esigulaneni. Lapha uyahlola imikhuhlane etshiyeneyo. Uyahlolisisa njalo ukuthi igazi lakhe lenele yini emzimbeni.

Sekulula ukuthola umkhuhlane obulala izigulane kulezi insuku. Kulama -Lab lapho abathatha khona umchemo wesigulane bayewuhlola ukuze befumane umkhuhlane ombulalayo.

Nxa uhlola umkhuhlane eLab usebenzisa igazi lezigulani kumele ubhale ibizo phandle ukuze ungatshintshanisi amambhodlela.

Umthambiso uyathathwa kusigulani uhanjiswe elebhu nxa bengawuhlula uyatshengisa imikhuhlane etshiyeneyo ebulala isigulani lesi.

Amanzi aphuma emzimbeni ayasetshenziswa ngudokotela ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo. Nxa behlola imikhuhlane le bayagqoka ezandleni ukuze bezivikele.

Nxa udokotela engathatha igazi esi kusigulane uyabhala phansi. Kuqathekile ukugcina impumela lezi ukwenzela ukuthi kusasa nxa sesigula njalo isigulane, abuyele abone ukuthi besihlutshwa kuyini.

Emalebhu kuhlolwa imikhuhlane etshiyeneyo. Kulemitshina esetshenziswa kulezinsuku ukuhlola imikhuhlane le.

Imitshina yakulezinsuku isibonisa ingaphakathi yomzimba womuntu. Nxa umuntu egula ephethwe luphepha olungapheliyo uyahamba eyehlolwa esifubeni ukuthi akala yini amagcikwane abangela umkhuhlane wophepha.

Kulemitshina esetshenziswa ngamankazana kanye labomama abancane ukuhlola ukuthi abazithwalanga yini. Nxa kulemizila emibili kutshengisa ukuthi bazithwele

Kungathathwa umthambiso womuntu uyehlolwa e lab, lokhu kwenzelwa ukuthi kutholwe umkhuhlane obulala isigulane. Ungatholakala umkhuhlane kubalula ukuthi anikezwe umuthi kumbe amaphilisi azakwelapha umkhuhlane lowu.

Nxa bengathatha igazi lesigulane balihambise ukuyahlolwa e lab kuyaphuma impumela enjengale esemfanekisweni. Udokotela usezàbona kule impumela ukuthi kuyini okuhlupha isigulane.

Nanti ibhakane elibhalwe konke okutholakala esibhedlela, ungafika esibhedlela bala ukuthi ubekwanzi ukuthi lapho oyakhona kungaphi njalo uzathola luphi usizo.

Abantwana abancane bayavikelwa emikhuhlaneni engaba hlasela indlela abavikelwa ngayo benganikwa ijekiseni kumbe bethontiselwe umuthi emlonyeni

Ezibhedlela bayanakekela abantu abazithweleyo, bayahamba njalonje besiya hlolwa baze babelethe. Bengabeletha abantwana bayahanjiswa njalo ezibhedlela beaiyakhangelwa ukuthi baphila kuhle na.

Umama ozithweleyo usemtholampilo. Nampa amadokotela azomnika usizo aludingayo, ayahlekelela okutshengisa ukuthi konke kuhamba kuhle.

Nansi ingane ibelethiwe esibhedlela kulilungelo layo ukuthi ithole ezempilakahle uyakhanya udokotela uyayihlola okwenzakala emlonyeni wayo.

Omama nxa besiyabeletha ,bahamba emtholampilo. Bayancedisa omongikazi lamaDokotela ukuze babelethe abantwana abaphilayo.

Izikhali ezicijileyo kuyadingeka ukuthi zingasebenza zifakwe emuthini ukuze zibulale amagcikwane. Amagcikwane ayathelelwana ngezikhali ezicijileyo.

Imitshina yalezi insuku isebenza ngokuzikhandla kakhulu. Iyabonisa imikhuhlane yonke ehlasela izigulani. Sibona imitshina kule indlu.

Izikhali ezisetshenziswa ezbhedlela, inengi lazo ziyisiliva. Kuqakathekile ukuthi sizihlalise endaweni ewomileyo ukuze zingabi lerusi.

Nxa umuntu engalimala unyawo uyadinga isisekelo, zikhona izikhali ezinceda abantu abalimeleyo inyawo abangenelisi ukuhamba bodwa.

Izikhali ezisebenza esibhedlela zenza imisebenzi etshiyeneyo. Kumele sizigcine kuhle ukuze zilondolozeke. Abantu bangasebenzisa lezi zikhali ngaso sonke isikhathi.

Ezibhedlela kulezinsuku sezilemitshina eminengi. Imitshina le isisenza kube lula ukusebenza kwabodokotela nansi imitshina igcwele esibhedlela.

Ezibhedlela kulezikhali ezitshiyeneyo, ezincedisa izigulane. Okuqakathekileyo yikuthi siphathe izikhali lezi ngendlela enhle ukuze zihlale isikhathi zingafanga.

Nanku umtshina otholakala emtholampilo. Ulombala omnyama kuthi phambili kulebala eliyisibhakabhaka. Abasebenzi bezempilakahle bayayisebenzisa imitshina le.

Izikhali ezitholakala emtholampilo zinceda abantu ikakhulu lesi sikhali sinceda izigoga ukuze zenelise ukuhamba zisuka kweyinye indawo.

Imitshina isikhona ezibhedlela. Sekuthuthukile elizweni lakithi. Siyambonga uhulumende ngokuletha imitshina esincedisayo.

Imitshina esebenza ezibhedlela kumele iphathwe kuhle. Kumele abasebenzisi bale imitshina bayihlole umonakalo ukuze nxa isiwonakale iye lungiswa.

Kulemitshina eminengi kakhulu esetshenziswa ensukwini zanamuhla. Imitshina leyi yenza kube lula ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo.

Imitshina esetshenziswa kwezempilakahle kumele ihlale ihlanzekile. Asiboneni ukuthi siyayihlanza ngemithi ebulala amagcikwane.

Isiminengi imitshina ezibhedlela kanye lezikhali ezincedisa odokotela, ngakho bayakhuthazwa ukuthi nxa besebenzisa izikhali lezi balandele iziqondiso zomkhiqizi

Abantwana abasakhulayo bayahlatshwa amajekiseni abavikela emikhuhlaneni etshiyeneyo. Abantwana kumele behlatshwe ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane le.

Nxa umuntu egula kakhulu engenelisi ukuhamba kumbe elimele, uyathwalwa ngethala eliyilo elenza kube lula ukuthi egijinyiswe.

Nanku umtshina osebenza esibhedlela ukuze uncedise odokotela ulokumnyama, okubomvu kanye lokuyisibhakabhaka.

Isikhwama esincane esithwalelwa imithi nxa abantu besiya dlala imidlalo, abantu bengalimala emidlalweni kumele bathole uncedo masinya bengakathwalelwa esibhedlela.

Minengi imitshina esetshenziswa ezibhedlela, ulwazi lwalezi insuku lwenza imisebenzi yaboDokotela ibelula okwamagama.

Izikhali ezisetshenziswa ezibhedlela zitshiyene. Zenza imisebenzi etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Kuqakathekile ukuthi siziphathe kahle.

Emtholampilo bayathatha igazi lesigulane ukuze bethole imbangela yomkhuhlane. Bengathatha leli gazi bayalihlola litholakale ukuthi ubulawa yini.

Izikhali ezisetshenziswa ezibhedlela kumele zigeziswe ngomuthi obulala amangcikwane zingageziswa kumele ziwonyiswe ukuze zingabi lerusi

Izikhali kanye lemitshina esebenza ezibhedlela kumele ihlale ihlanzekile. Akumelanga kutholakale amagcikwane kuzo. Lokhu kungabangela ukuthi amagcikwane engene ezigulaneni bacine sebegula okungamandla.

Ezibhendlela zikhona izikhali ezisebenza imsebenzi ethile etshiyeneyo ikhona inqola abayisebenzisayo ukuthwala impahla ezifunekayo esibhedlela bengathwalisa ingubo kumbe bethwale amabhokisi emithi

Izikhali ezisebenza esibhedlela kumele siziphathe kuhle, kumele singaqedaukuzisebenzisa zihlanzwe ngomuthi obulala amagcikwane ukuze afe.

Izikhali zokwelapha zithuthukisa impumela, kanye lendlela yokuphila. Kufanele sizigcine kahle nxa zingasetshenziswa.

esibhedlela kule gabha elibomvu leli lifakwa zonke izikhali ezisetshenzisiweyo eziyingozi nxa ungabona isikhali esifakwe kuleli gabha ungadlalisi

Nansi isikhali esisebenza kwezempilakahle. Sisebenza ukuthwalisa amabhokisi awe mithi nxa ethe abuya emanengi. Siyasebenza njalo ukuthwala izigulane ezingasenelisi ukuhamba.

Owesifazane ozithweleyo engaba lomntwana insuku zakhe zingakafiki umntwana uyafakwa emtshineni ezibhedlela sokulemitshina enceda abantwana abanjalo

Imitshina esebenza esibhedlela idinga umuntu ololwazi. Bayakhuthazwa abasebenzisa imitshina le ukuthi bayibambe kuhle, ngonanzelelo ukuze ihlale isikhathi eside.

Zinengi izikhali ezitholakala emtholampilo ezincedisa odokotela ukwelapha. Nansi esinye sezikhali sibonakala silesivimbo esiluhlaza okombala wesibhakabhaka.

lesi yisikhaliesisetshenziswa emtholampilo ngabodokotela labomongikazi sona sisebenza ukuthatha ukuqanda kumbe ukutshisa kwesigulane nxasithe safika esibhedlela

Izinto zokwelapha zisiza ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo kuqakathekile ukuthi sizigcine ngonanzelelo nxa singaqeda ukuzisebenzisa sizifake endaweni efaneleyo.

Izikhali ezisebenza esibhedlela kumele zinakekelwe. Kumele zithi zingasetshenziswa zingatshiywa loba ngaphi, kube lendawo lapho ezifakwa khona ukuze zilondolozeke.

Umtshina osebenza esibhedlela ukuthola umkhuhlane etshiyeneyo asilondolozeni imitshina leyi. Umuntu engaqeda ukusebenzisa akawucitshe.

Kuyimfanelo ukuthi abezempilakahle bazivikele ngasosonke isikhathi. Kumele bagqoke ezandleni ukuze bangabambi imikhuhlane.

Nansi imithi etshiyeneyo. Imithi le isemabhokisini ayimibala ehlukeneyo. Lokhu isibonisa ukuthi isebenza ngedlela etshiyeneyo emzimbeni yethu.

Isikhona imithi esebenza ukwengezelela igazi. Labo abatholakala belegazi elilutshwane emzimbeni bengahamba kwezempilakahle bayabanika imithi le.

imithi yalezi insuku isilapha ize ilapha ingane ezincane ezizelweyo isikhona imithi elungiselelwa abantwana abancane

Abantwana abancane bengagula asibahambiseni ezibhedlela. Odokotela bazabahlola babanikeze imithi yokunatha, kuhle ukuhlala bephilile.

Nanka amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo akhona awokuqeda ubuhlungu kubekhona njalo amanye abulala amagcikwane emzimbeni kuyangokuthi wena ufuna awani.

Imithi yalezi insuku iyanceda emzimbeni yethu nxa sithe salimala ikhona imithi yokugcoba eyiyo esithi singalimala siyigcobe esilondeni.

Abantwana abancinyane izikhathi ezinengi baphiwa umuthi wokunatha ongamanzi, umuthi ophiwa abantwana wandise ukuba mnandi ukuze bengakhali nxa bewunatha.

Isikhona imithi kumbe amaphilisi ancedisa izigulane nxa zingajayelanga indawo. Nxa equbuka emzimbeni ngenxa yesihlahla esithile kumbe ukudla okuthile uyanatha amaphilisi la.

Imithi yalezi insuku yenza kubelula kuboDokotela kanye lezigulane. Iyabe ibhaliwe phandle ukuthi yelapha isifo esinjani nxa isigulane sigula kulula ukuthi siyethenga umuthi lo esitolo.

Umuthi otholakala ezitolo okuthengiswa khona imithi owokunatha, umuthi lo uyanathwa nxa umuntu ethe waba lohlupho emzimbeni wakhe.

Imithi etshiyeneyo ifakwe emashelufini. Ivalelwe ukuze abantwana abancane bengadlalisi. Bengadlalisa bayalimala.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo. Akhona amancane akhona amakhulu. Amaphilisi lawa alesilinganiso siyabe sibhaliwe phandle ebhokisini.

Abezempilakahle balemitho yalezinsuku encedayi kakhulu nxa umuntu esephela amanzi rmzimbeni engasela mandla uyafakwa amanzi la.

Kubonakala amaphilsi ayimihlobo etshiyeneyo. Amapilisi lawa asetshenziswa yizigulane nxa ziphathekile emzimbeni wazo.

amaphilisi amhlophe asetshenziswa yizigulane nxa zisizwa ubuhlungu emzimbeni amaphilisi lawa kumele siwahlalise endweni eqandelelayo angahlali lapho okutshisa khona

Imithi yalezinsuku ihlala emambodleleni kuhle ukuthi sisebenzise imithi le ngoba iyabe ibhaliwe phandle izixwayiso.

Imithi yakulezi insuku ingaba ngamaphilisi kumbe ibe ngamanzi anathwayo okuqakathekileyo yikubala phandle ube lolwazi ukuthi isebenza njani.

Imithi yalezi insuku ifakwa eziibhodleni ezitshiyeneyo. Kuyafakwa njalo isilinganiso esizasetshenziswa yisigulane ukunatha umuthi lo.

Lokhe bethuthukisa imithi besiya phambili abezempilakahle isikhona imithi esiyigcobayo nxa sithe salunywa emzimbeni kubangelwa yikudlala phandle.

Ezibhedlela akhona amaphilisi ancedisayo nxa umuntu esegijinyiswe yisisu okungapheliyo uyawanikwa lawa amaphilisi ukuze ume ukugijima.

Ibhokisi lilamaphilisi phakathi, kubhaliwe inani lamaphilisi lawa .kuthiwa alitshumi lambili, amaphilisi lawa anceda ukwehlisa ubuhlungu.

imithi yalezinsuku iyancedisa izigulane ikhona efakwa emabhodleleni ibekhona ephakathi emabhokisini leyi imithi isetshenza ukucotshwa emzimbeni ikakhulu kulabo abalezilonda

Imithi yakulezi insiku ifakea emagabheni atshiyeneyo. Kulomuthi osembodleleni eyisibhakabhaka , omunye usembodleleni elithanga , omunye osembodleleni eyisibhakabhaka ibuye ibe mhlophe

Ikhona imithi etshiyeneyo esetshenziswa nxa abantu bebulalwa ngumkhuhlane wophepha imithi le isebenza ngendlela ezitshiyeneyo

Igabha elimhlophe elilamaphilisi phakathi. Nxa usebenzisa amaphilisi ahlala egabheni, ungalahli igabha nxa amaphilisi engakapheli.

Imithi yalezi insuku isiphucukile isihambelana lomkhuhlane obulala umuntu ngaleso sikhathi bakhona abangahambelani lendawo sebelawo umuthi obancedisayo ukuthi bengaguli.

Imithi yakulezi nsuku ingaba ngamanzi kumbe ngamaphilisi, amaphilisi alendlela anathwa ngayo , amanye anathwa ngamabili amanye unatha elilodwa.

Amambodlela amancane afakelwe imithi phakathi . Imithi leyi ibukeka angathi ngamajekiseni. Ibhaliwe ukuthi iyisilinganiso esinganani phakathi.

Akhona amaphilizi aqeda ubuhlungu kakhulu emzimbeni amaphisi la ungawathenga uwasebenzise awuzwa ubuhlungu phakathi abhaliwe ayaba engutheni .

Kubonakala amagabha amathathu alezivalo eziluhlaza wonke atshengisa ethwele umuthi ofanayo phakathi ngoba efanana.

Imithi yalezi insuku iyasebenza ngoba iyabe ibhaliwe ukuthi incedisa umuntu obulawa kuyini. Nxa uphethwe yibuhlungu besisu uthenga umuthi owesisu. Nxa uphethwe likhanda uthenga umuthi wekhanda.

Imithi ingafakwa endaweni ezitshiyeneyo kungaba lamambhodlela amakhulu kanye lamancane kumele sibale phandle kwebhokisi sizwe ukuthi umuthi ngowani.

Umuthi wabantwana uyabanceda nxa begula, izikhathi ezinengi nxa besenza imithi yabantwana iba mnandi ukuze nxa benatha bengakhali.

Amapilisi asehlaliswa emagabheni inengi lawo sibona amagabha amabili afakwe amapilisi phakathi amagabha lawa ayalingana .

Amaphilisi amanengi asehlala emagabheni, kulegabha elimhlophe elilamaphilisi. Amanye achithekele phansi eceleni kwegabha leli.

Sekulula ukuthenga imithi ezitolo. Umuthi uyabe ubhaliwe ukuthi ngowani njalo ufanekisiwe phandle. Umuthi lo osebhokisini ulapha amehlo.

Izidakaminzwa ziyabangela umkhuhlane wegqondo. Abasakhulayo kuthiwa abayekele ukuthatha utshwala obudaka kakhulu ngoba buyabalimaza egqondweni.

Abezempilakahle bancedisa uzulu bakhona abantu emphakathini abahlutshwa ngumkhuhlane wengqondo kuqakathekile ukuthi sibathwale sihambe labo emtholampilo

Umntwana omncane olohlupho lokuhamba udingelwe indlela ezilula ezokuhambisa uyakhanya ukuthi usemtholampilo lapha athola khona uncedo.

Kuhle ukuthanda abantwana, abantwana badinga ukudla okwakha imizimba ukuze bakhule banikwa okunathwayo.

Abezempilakahle bagqoke izigqoko eziyisibhakabhaka balalele benikwa isaziso kukhanya basebenza ukuphenya imikhuhlane ebulala abantwana abancane.

Kulemitshina emihle njalo ephucukileyo ezibhedlela. Leyi imitshina itholakala kugatsha lokwezokwelapha olugxile empilweni yezingane kusukela ekuzalweni kusiya ebutsheni.

Kubukeka kuzaba lomkhankaso mhla zingamatshumi amabili lanhlanu ku Mpandula lapha kuyabe kukhankaswa ngomkhuhlane we corona

Abezempilakahle basebenza labantwana abancane kungimlando wabo ukudingisisa imikhuhlane ebulala laba bantwana bathole indlela abangabasiza ngayo.

Abantwana abancane abakhanya besemfundweni yaphansi .Babala ingwalo zabo .Abanye bahlezi abanye balele etshanini.

abantwana abancane badlalela emanzini kuyingozi ukudlalela emanzini nxa bebodwa ngoba bengagalula impilo kumele beyinakekele kuhle

Izibonakaliso zomkhuhlane wekhanda elehla ngomgogodla ebantwaneni abancane bayaqubuka bebe lamaqhubu ebusweni

Abantwana abancane bengahlatshwa amajekiseni okuvikela imikhuhlane kufanele bebhale phansi omongikazi. Yonke imithi esebenze esibhedlela kumele ibhalwe phansi.

Abantwana abancane badlala umjingo bayakholisa ngoba bakhula ngokudlala bakhanya basesikolo ngoba bagqoke izigqoko ezifananayo

Abezempilakahle benza imisebenzi etshiyeneyo. Kulabodokotela, kulabomongikazi kulabathengisa imithi ezitolo zokuthengisela imithi.

Owezempilakahle uyabhala emdulini, kuqakathekile ukufaka imeseji le ukuze isize kusasa nxa selibele.

Basesikolo abezempilakahle bafundiswa indlela okumele basebenze ngayo izifundi zigqoke izigqoko ezilembala eyisibhakabhaka obafundisayo ugqoke okumhlophe.

Abasebenzi abasebenza kwezempilakahle bagoqela udokotela, umongikazi kanye labathengisa ezitolo zemithi. Bonke laba abantu bayakufundela ukusebenza kwezempilakahle.

Udokotela usebenzisa umtshina wakhe ukuhlola umuntu wesifazana ozithweleyo. Ngalo umtshina, uyenelisa ukubona ingane encane, esesiswini.

Abezempilakahle odokotela kanye labomongikazi bayawuthanda umsebenzi wabo bayabalapha abantu abagulayo bayabahlola imikhuhlane etshiyeneyo.

Bamile abazemphilakahle bagqoke amajazi abo . Abanye bavale amakhala lemilomo. Laba phela ngodokotela, omungikazi , abasebenza ukubhala kanye labasebenza ukuthanyela ezibhedlela.

Abezempilakahle kagqoke izigqoko zabo eziluhlaza ezilombala wesibhakabhaka bavale izandla zabo kanye lemilomo yabo kukhanya basebenzisa imitshina ukuphenya okuthile

Kulebhakane elibhalwe isimo sokunakekelwa kumpilo eRwanda kutshengisa ukuthi uhulumende uyazikhandla ngempilo zabantu.

Kwabezempilakahle kulodokotela yena uhlola isigulane ,edingisisa umkhuhlane obulala isigulane. Ukuze amnikeze umuthi kumbe amaphilisi afaneleyo.

Emtholampilo kulabodokotela, kulabomongikazi, kulabasebenza ukubhala omabhalani .Bonke laba balusizo kulindawo.

Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle zivakatshele abantwana abakhubazekileyo bayaba ncedisa njalo bayaba khuthaza ukuthi bebone ukuqakatheka kwempilo.

Unganena ezitolo ezithengisa imithi. Uhlangana lembala etshiyeneyo eyambabhokisi emithi. Lokhu kutshengisa ukuthi isikhona imithi eyelapha izifo ezitshiyeneyo.

Kulomfanekiso ofanekiswe indawo lapho okutholakala khona isitolo okuthengiswa imithi yakulezinsuku kubalula kulabo abafuna ukuthenga nxa bebona umfanekiso lo.

imithi iyathengiswa endaweni ezitshiyeneyo kumele abathengisa le imithi babhale amabhakane ukuthi batholakala kuyiphi indawo

Kuyadingeka umuntu ohlakaniphileyo lapho okuthengiswa khona imithi yalezi insuku. Umuntu ozayihlalisa ngedlela eqondileyo, ukuze ikhange abantu abazothenga. Engahlali igcwale indawana yonke.

Phandle kukhanya umduli omuhle oyakhiweyo. Kufanekiswe ibhakani elitshengisa ukuthi kuthengiswa umuthi walezi insuku.

Umnyango wesitolo lapho okuthengiswa khona imithi yalezinsuku uhlala uvuliwe. Lokho kwenzelwa ukuthi abazothenga bengene kungela mgoqo.

Imithi isekhabothini. Lapha kufakwe emabhokisini kwabhalwa intengo ngaphandle. Kubalula kumthengisi nxa abantu befika bezothenga bahle babone intengo phandle kwamabhokisi.

Lapho okuthengiswa khona imithi kulomuntu olindayo emnyango. Lokho kwenzelwa ukuthi amasela engabi lethuba lokungena.

Asithengeni amaphilisi e Pharmacy singathengi amaphilisi endleleni ngoba ayabe ethengiswa okungekho emthethweni. nansi indawo okuthengiswa khona amaphilisi.

Kulebhakane elibonisa lapho okutholakala khona ikilinika. Libhaliwe ukuthi kule ikilinika abantu basebenza sikhathi sonke akuvalwa, kwafakwa lenombolo zocingo.

Imithi ebonakala ekhabothini iyimihlobo etshiyeneyo . Lokhu kubonisa ukuthi yelapha izifo ezehlukeneyo . Ikhona eyelapha izifo eziphakathi, leyelapha izifo ezisesikhumbeni.

Imithi minengi yehlukene, ngelapha izifo ezitshiyeneyo siyibona ngokubasemambodleleni, emabhokisini kanye lemaphepheni ehlukeneyo.

Amaphilisi asemabhokisini ehlukeneyo, kulebhokisi elilithanga elilomzila omhlophe, lelilinye njalo elilombala wesibhakabhaka lomzila omhlophe.

Indlu yokuthenga amaphilisi ivuliwe, asihambeni siyethenga imithi esitolo esifaneleyo singathengi imithi ezindleleni.

Lapho okuthengiswa khona imithi yalezi insuku kubakhona imitshina eqandelelayo lapho abafaka khona eminye imithi edinga ukuhlala iqandelela

Imithi etshiyeneyo igadene phezu kwekhabothi minengi imithi le kutshengisa ukuthi kusesitolo okuthengiswa khona imithi

Kulamaphilisi, kulemithi enathwayo kuleminye njalo egcotshwayo, yonke le yimithi yalezinsuku etholakala ezitolo ezitshiyeneyo.

Imithi iphakathi kwamabhokisini. Utshengisa ukuthi yimithi ehlukeneyo ngoba imibala yamabhokisi la iyehlukene.

Asithengeni imithi yalezinsuku ezitolo ezifaneleyo sithenge imithi le lapho abazasixhwayisa khona ukuthi siyisebenzise njani

Ezitolo ezithengiswa imithi, kuyatholakala njalo ukudla kwabantwana. Siyathola uchago abalunathayo, sithole njalo le phalitsha abalidlayo.

Imithi ethengiswa ezibhedlela ihlala phakathi kwamabhokisi atshiyeneyo Amabhokisi lawa bayawehlukanisa ngemibala yawo ukuze itshiyane

Emadolobheni amanengi sekulendawo ezinengi lapho okuthengiswa khona imithi yalezinsuku lokhu kwenzelwa ukuthi abantu bengafi ngokuswela imithi.

Amaphilisi atholakala esitolo abhaliwe phandle ukuthi asebenzani uyathola kubhaliwe lokuthi phakathi uzafica amaphilisi amangaki.

Imithi eminengi ihlala emabhokisini. Imithi le kumele sithi singayisebenzisa siyibisele emabhokisini, siyifake khatshana labantwana abancane.

Kulemithi etshiyeneyo. Efakwe emakhabothini. Kutshengisa ukuthi kulapho okuthengwa khona imithi. Iyimihlobo eminengi.

Amaphilisi athengiswa emafamasi ayabe ebhaliwe imihlobo yawo, amanye ayabhalwa izilinganiso ukuthi athwele imithi enganani phakathi kwawo.

Emafamasi sekutholakala imithi eminengi etshiyeneyo. Abagulayo besekhuthazwa ukuyathenga imithi le nxa udokotela ebabhalele phansi.

Nanko umduli oyakhiweyo kubhaliwe phansi ukuthi phakathi kuthengiswa amaphilizi akwalezinsuku ukuba umuntu ekhatshana le uyenelisa ukubona lapho okuthengiswa khona imithi yakulezi insuku

Afakiwe amabhakane atshiyeneyo kutshengisa ukuthi namhlanje kulomkhankaso omkhulu. Nampa abezempilakahle bayakhankasa kuzulu jikelele.

Abezempilakahle babonisa uzulu indlela yokuziphatha. Babizile umhlangano kwagcwala kwathi phamu, lapho okubuthene khona abantu bezokuzwa ngezempilakahle.

Kusedolobheni lase Huye elizweni lase Rwanda, Nampa abantu bagcwele esitaladeni. Bahamba ngenyawo bengela zimota, lokhu kuncedisa ukuthi benze imidlalo ezakwenza imizimba yabo iqine.

Abezempilakahle bancedisa izakhamizi. Baphumile lapho abasebenzela khona ezibhedlela baqonda endaweni lapho okuhlala khona izakhamizi ukuze bebancedise beduze labo

Abasalapheli ezibhedlela kuphela abezempilakahle sekusiba lamanye amalanga abaphumayo behambe ezigabeni belande izigulane.

Abantu bathe gwaqa egcekeni, kubonakala kulendlu enkulu eceleni. Lapha kukhanya kulomnkankaso okhona ophethwe ngabe zemphilakahle.

Kulabantu abahlezi ezitulweni, phambi kwabo kuhlezi abezempilakahle abagqoke okumhlophe, kutshengisa ukuthi bayafundiswa ngendlela okumele baziphathe ngayo.

Nxa kungaba khona umkhuhlane omemethekayo esigabeni .Abezempilakahle bayaphuma ijumo besiyafundisa ngalo umkhuhlane . Nampa siyababonga bagqoke izikipa ezilombala wesibhakabhaka ,bayakwenza umkhankaso .

Abezempilakahle baphumile bagcwala iganga lonke belanda izigulane emakhaya abo lokhu kwenzelwa ukuthi bakhona abahlala kudke lezibhedlela kuba lula ukuthola uncedo.

Sekulula ukuthola ukulatshwa kulezi insuku. Nxa isibhedlela sikhatshana lalapho ohlala khona. Sebebuya abezempilakahle bazehlala eduze labantu bebalaphe okwamalanga athile.

Uzulu uyaludinga ulwazi ngelezempilakahle baphumile abezempilakahle bayakankasa kuzulu bababanika ulwazi olujulileyo ngelezempilo .

Uzulu uphume ijumo benza umkhankaso wokulwa lobudlova. Bayakhala bathi masilwe ndawonye ngokukhulelwa kwentsha

Abezempilakahle bafake amabhuku amumethe ulwazi ngolwezempilakahle etafuleni yabo. Lapha basesigabeni bazama ukukhuthaza uzulu ukuthi aphile impilo enhlanzekileyo.

Bayakhankasa abezempilakahle kuzulu. Bayabatshela ukuthi umkhuhlane wenculaza usasekhona abazivikele. Uzulu uyakhuthwaza ukusebenzisa izindlela zonke zokuzivikele ukuze engatholi umkhuhlane wenculaza.

Abezempilakahle kukhanya baphume ijumo balanda izigulane lapho ezihlala khona benza umkhankaso lo kungabe kungumkhankaso wezempilakahle yabantwana.

Benza imikhankaso ethile abezempilakahle ubona bonke nxa bephuma ijumo begqoke imphahla ezifananayo nampa bahlola isigulane.

Abezempilakahle bavakatshele ezikolo, abantwana bahlatshwa amajekiseni banikwe imithi ebavikelayo emikhuhlaneni etshiyeneyo engathelelwana esikolo.

Kulomkhankaso ophethwe ngabezempilakahle bathwele ibhakane elazisa uzulu ukuthi bengathuli abalwe lodlame oselukhona.

Umntwana uyisibusiso esivela kunkulunkulu nxa umama engenelisa ukuthola abantwana imuli yakhe iyajabula nango umntwana omncane ozelweyo sithi amhlophe.

Kulezi insuku umuntu wesifazane sengathandana lomunye owesifazane umthemtho awusakunqabeli lokhu njenge nsuku zakudala.

Ezikolo amantombazana asefundiswa ukuthunga izitshubo abangazisebenzisa nxa besesikhathini. Lokhu kwenza kube lula kulabo abangenelisiyo ukuthenge lokhu okuthengwa esitolo.

Baya fundiswa abasakhulayo ngendlela okumele bazenze nxa sebesiya emacansini. Bayafundiswa ukuthi kumele bezinakekele kanjani.

Kuyajabulisa ukuthola ingane, owesifazana nxa esenelisa ukuba labantwana uba lentokozo enkulu lemuli yakhe iyajabula.

Ababili bayathandana owesilisa lowesifazane impumela yaloluthando yikuba babe lengane zabo ezinhle ezizabajabulisa.

Nampa ababili bajabule bahamba bonke. Ukujabula kwabantu ababili kutshengisa ukuthi inhliziyo zabo zikhululekile.

Abezempilakahle bahlola umntwana ukuthi ukhula kuhle na. Bakhangela umzimba wakhe bewulinganisa, besebenzisa isilinganiso esitshengisa ukuthi uyakhula na.

Ujabule umama uphethe umntwana. Kuyinto ejabulisayo ukuthola izingane. Asibaxaseni omama abazithweleyo njalo sigcine kuhle lengane zingazalwa.

Abantu besifazana bayasekelwa kulezi insuku ukuze benelise ukuzigcina kuhle kukhanya kulama ntombazana labo mama abancane baphethe izinto zokusebenzisa.

Luqakathekile uchago lukamama. Ingane iyaluthola lufudumala ngaso sonke isikhathi. Omama ababelethileyo, bayakhuthazwa ukumunyisa abantwana.

Umama usemthola mpilo kubukeka kulamanzi alengisiweyo afakwa umntwana umntwana uyabe engasayenelisi ukumunya kumbe ukudla nxa esefakwa amanzi la

Umfanekiso ophuma emtshineni, utshengisa into ephakathi esithweni somzimba owangaphakathi. Kungaba kusesiswini nxa kulengane kuyabonakala.

Imidlalo iqakathekile empilweni zabantu. Yenza imizimba yethu ihlale ilamandla amanengi. Asikhuthazeni bonke abakhulayo labadala ukwenza imidlalo.

Aseluleni amathambo imidlalo ayikhethi umntwana umuntu omdala umuntu osegugile kumele ayelule amathambo.

Imidlalo iqakathekile, abadlali kumele bakhuthazwe ngasosonke isikhathi ikudla ukudla okwakha imizimba, izithelo ziqakathekile emizimbeni yethu.

siyadingeka isikwama semithi kumbe ibhokisi nxa kuyiya emidlalweni lokhu kwenzelwa ukuthi abadlali bengalimala kutholakale uncedo abaluphiwayo bengakathwalelwa esibhedlela

Ukwenza imidlalo akukhethelekile ukuthi kwenziwa ngumuntu omdala kumbe ngumntwana. Inkalakatha yikuthi wonke umuntu kumele enze imidlalo ukuze umzimba wakhe uqine njalo uvikeleke emikhuhlaneni.

Ungenyela unyawo udlala imidlalo etshiyeneyo hamba esibhedlela kungumlandu kadokotela ukuthi akwelule unyawo lapho oyenyele khona.

Nxa umuntu esenza imidlalo etshiyeneyo kuyadingeka ukuthi ebelesikwama lapho afaka khona imithi yakhe iqakathekile imithi le ngoba nxa engalima kuyadingeka ukuthi ethole usizo masinyane engakayi emthola mpilo .

Abesifazana bayakuthanda ukunakekela imizimba yabo. Ikakhulu labo abasakhulayo. Benza imidlalo etshiyeneyo ukwenzela ukuthi imizimba yabo ihlale imincane ilingene.

Umdlali ulimele emidlalweni lapho ade ekhona wathwalelwa esibhedlela wakhanya eqamukile unyawo selutholile uncedo nanzi izivakatshi babuyile ukuzombona.

Imidlalo yalezinsuku ayisabandlululi bonke abantwana sebelelungelo lokuyidlala . Kungaba ngamantombazane kumbe abesilisa . Nangu untombazana uyenza umdlalo.

Ukwenza imidlalo kwelula amathambo. Kwenza umzimba wakho uhlale uqinile izikhathi zonke. Abasakhulayo, abakhulileyo kanye labagugileyo bayakhuthazwa ukuthakazelela imidlalo etshiyeneyo.

Ezemidlalo zenza umzimba uqine uvikeleke emikhuhlaneni etshiyeneyo kuhle ukuthi nxa sisenza imidlalo le sidinge abalolwazi basincedise.

Udokotela sengasebenzisa umakhalekhukwini ukunceda isigulane esikhatshana laye. Ulakho ukumelapha ambhalele imithi okumele ayithenge engafikanga kuye esebenzisa umakhalekhukhwini.

Kulezi insuku isigulane silakho ukulatshwa singafikanga esibhedlela. Siyafona sibike ukuthi sibulawa yini udokotela asebenzise iinternet ukubhala imithi phansi athumele isigulane.

Odokotela sebesebenzisa ulwazi lwanamuhla ukulapha izigulane ezikhatshana. Bengasebenzisa izincingo zevidiyo zokunakekelwa kwempilo ekude. Nxa umuntu egula uyanikwa ngudokotela imithi eku internet

Udokotela ulakho ukusebenzisa umtshina ukuze ahlole izigulane ,nxa izigulane zikude emakhaya ulakho njalo ukusebenzisa umutshisa ukubhalela isigulane imithi angayithenga.

Udokotela sengalapha isigulane esebenzisa ucingo. Uyatshaya ucingo nxa uphathekile akubhalele imithi okumele uyithenge uhambe uyeyithenga esitolo semithi unathe

Ulwazi lwanamuhla seluphakeme selusenza abantu bethole ukulatshwa ngodokotela bengayanga ezibhedlela bezihlalele ezindlini zabo bayasebenzisa imitshina le ukukhulumisana labodokotela.

Kule nkotha emila lapho okula matshe khona. Inkotha le ibukeka sengani ngumuthi wesintu kulabo abalolwazi ngayo. Asidingeni ulwazi.

Asidleni imbhida ngoba isakha imizimba. Yona iyasebenza njenge mithi yesintu emizimbeni yethu.

Izihlahlakazana zimile eceleni kwamatshe. Zigciniwe aziganyulwa kutshengisa ukuthi ziluncedo empilweni yabantu.

Kukhanya angani liluba eliphuma egangeni kodwa izinyanga zibona umuthi omkhulu olaphayo , imithi yesintu ngeke uyiqede

Imvelo iqakathekile asiyilondolozeni isinika imithi engabhadalelwayo. Nxa ulolwazi uyahamba uyegebha imithi uyisebenzise.

Sihlezi layo imithi yesintu lapho esihlala khona zigcwele izihlahla zigwele izihlahlakazana okudingakalayo yikuthi sizilondoloze ukuze zisilondoloze ukuze sisincedise okwesikhathi eside

isihlahla lsisiyenze amaluba amahle abukekayo abezempilakahle ababona ngemithi yesintu sebengathi ngumuthi olaphayo

Besisazi ichena lingumuthi wesintu. Belifakwa emanzini linathwe kumbe sinathise inkukhu. Kulezinsuku ulwazi seluguqukile, sebesenzisa ichena ukwenza imithi yesilungu.

Imithi yesintu isiphendukile njalo isithandwa nguzulu wonke umhlaba wonke jikelele. Abayaziyo imithi sebeyidingile bayigiga egigwayo bayifaka ezingcebethweni.

Asiqakathekiseni imvelo yethu asibuyeleni emasikweni ethu kudala imithi yesintu yiyo ebiselapha asibuyeleni lanamuhla isingaselapha.

Kulezi insuku imithi yesintu awusayiphiwa kuzimpande kumbe amaxolo. Sebeyilungisa, bayichole, bayigige ifakwe emambodleleni, ube usuthengiselwa.

Imithi yesintu ayisabuyi izimpande kuphela. Kudala yikho esasithola amahlamvu, amaxolo kumbe impande. Kulezinsuku sebeyilungisa beyifake emagabheni.

Nansi imithi eyesintu isilungisiwe yabukeka kwangani yimithi yakulezinsuku. Ulwazi lujulile kulezi insuku luyaguquka.

Isihlahla ebesisazi sinathwa sesisenza amakha amnandi. Ichena selisenza isepa yokugeza ubuso, amafutha okugcoba kanye lamaphilisi esingawanatha ukuze sisile

Isihlahla okuthiwa yichena sesisenza imithi etshiyeneyo. Siyenza imithi yokugeza izandla, eyokugcoba nxa umuntu esegezile , kanye lemithi eyokunatha.

Ulwazi soluyenze imphilo yabalula kuye wonke umuntu. Imithi yesintu sevelakho ukuyiguqula bayilungise ifane lemithi yesikhiwa.

Imithi yesintu itholakala indawana yonke. Nxa ulolwazi ngemithi yesintu kubalula ukuthi ubeyazi ukuthi yiphi njalo yelaphani.

Izihlahla ziyimpilo uhulumende uyakhuthaza abantu ukuthi bahlanyele izihlahla. Nanzi izihlahla ezincane zihlanyeliwe sekusele ukuthi zithengwe ziyefakwa endaweni enkulu.

Ichena ebesilazi lilapha inkukhu kudala selifakwa emtshineni kukhitshwe umhluzi ongalapha imikhuhlane eminengi. Umhluzi lowu uyafakwa egabheni uthengiswe.

Imithi yesintu singelatshwa ngamahlamvu kumbe izithelo lazo zingaba ngumuthi othile.

Isihlahla esikhula sibe sifitshani, sibe lamahlamvu amakhulu aluhlaza. Abazi ngemithi yokwelapha, bayakwazi ukuthi sisebenzani. Bayalwazi uncedo lwalesi sihlahla.

Ungathola ulwazi lwezempilakahle, uyabona kuqakathekile ukulondoloza izilimo. Kasihlanyeleni izihlahlakazana emagumeni ethu.

Amaluba amahle alombala olithanga ayanceda emuthini yesiNtu. Okuqakathekileyo yikuthi sibe lolwazi lokuthi asebenza njani.

izulu liyana kukhanya utshani lezihlahla kuhlala kuluhlaza tshoko izihlahla lezi ziyanceda kwabalolwazi lwemithi yesintu ukuze bathole imithi yokwelapha

Imithi yesintu itholakala endaweni ezehlukeneyo. Ikhona elinywa ngekhaya kube khona esihamba umango sisiyayidinga ehlathini.

Kubukeka kulemota elombala oyisibhakabhaka egangeni. Ngabazempilakahle abasebenzisa imithi yesintu. Bazodinga imithi le ngoba belolwazi lapho etholakala khona.

Nansi imithi yesintu umuntu ololwazi ngale imithi uhambile wayayidinga egangeni wayilungisa, asidingeni ulwazi lwemithi yesintu.

Inyanga ziyayazi imithi yesintu. Kungumlandu wabo abalolwazi ukuyadinga imithi le bezoyilungisa ukwenzela ukuthi banike izigulani.

Abalolwazi ngemithi yesintu ,bengayikha bayayichaya yome, ingoma sebeyigiga isisiba yimpuphu sebenika izigulane.

Abantu bezempilakahle bazobona isivande lapho okuhlanyelwe khona imithi yesintu. Ungaba lolwazi lemithi yesintu kubalula ukuthi uyigcine njalo uyiphathe kuhle.

Amanye amaluba engabe ejayelekile sikwazi ececisa indawo, kodwa abalolwazi ngemithi yesintu bona bayabebebona umuthi oqinileyo.

Abalolwazi ngemithi yesintu bayasinceda izikhathi zonke, bayazi ukuthi umuthi lowu uthokala ngaphi bawudinge ,bawulungise basithengisele .

Kuleluba eliluhlaza elikhulayo, likhanya liyanceda empilweni zabantu, kasilondolozeni amaluba.

Abalolwazi lemithi yesintu bezoyilima emagumeni abo. Nanku kulinyiwe liluhlaza eceleni komduli sendlu.

Amahlamvu aluhlaza angasebenza ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo. Kumele siwasebenzise nxa sisazi ukuthi ayelaphani.

Nxa ukukhangele uyathi yinkotha, kodwa abalolwazi ngemithi yesintu babona imithi emihlhle kakhulu, asidingeni ulwazi.

kulezihlahla eziluhlaza tshoko izihlahla lezi ziyimpilo zisinika imithi yesintu kuqakathekile ukuthi sibelolwazi lale imithi

Kubukeka kulamahlamvu aluhlaza. Lapha kudinga umuntu ololwazi ukuthi abesazi isihlahla lesi ukuthi sisebenzani njalo silaphani.

Iqhena lisebenza ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini kanye asezinyamazaneni siyalibona nanti ligcwele limilile egangeni.

Abantu sebehamba ukuya dinga ulwazi ngokusetshenziswa kwezihlahla zesintu. Lokhu kuyaba ncedisa abagulayo ngemithi eqakathekileyo.

Amahlamvu aluhlaza tshoko engagigwa asinika umuthi olapha izilonda ezitshiyeneyo . Kuhle ukuthelela izilimo.

Abalolwazi ngemithi yesintu sebehlanyela emakhaya abo. Lokhu kuyenza kubelula nxa sebewufuna umuthi lo. Bayangena esivandeni bawuthathe bawusebenzise.

Amahlamvu aluhlaza tshoko engagigwa abangumuthi wesintu olamandla kakhulu ongelapha izilonda emzimbeni yabantu.

Imithi yesintu iyafundelwa Ungabona umuthi wesintu kumele ubelolwazi lokuthi kusebenza amahlamvu na njalo asebenza njani .Ayanathwa kumbe ayagcotshwa

Izihlahla zakuleli ilizwe zihlala ziluhlaza lokhu kubangelwa yikuthi izulu lakhona liyana izikhathi zonke kwenza kubelula kwabadinga imithi yesintu bayithola eduze ngoba izihlahla zihlala zihiumile.

Nazi izihlahla ezisetshenziswa ngabolwazi lwezemithi yesintu. Laba bangaba zinyanga ezifundeleyo ukulapha ngale imithi.

Abalolwazi ngemithi yesintu kuqakathekile ukuthi bancedise abanye. Ulwazi alubhadaliswa luyanikezwa lula.

Ungathola ulwazi lwemithi yesintu awudluli isihlahla zonke izihlahla uzabakwazi ukuthi ziyasebenza kungasebenza impande kumbe amahlamvu

Imithi yesintu Igcwele indawo yonke abenza ngemithi yesintu sekulula kubo ukuthi bayithole leyi imithi ikakhulu lapha eRwanda lapho izulu elihlala lisina khona izihlahla zihleli ziluhlaza

Amahlamvu ezihlahla engawonyiswa abesegigwa kudingakala ulwazi ukuthi umuthi lowu uyabe ulaphani.

Amaluba atshiyeneyo alemibala emihle eyehlukeneyo engasebenza njenge mithi yesintu abalolwazi lwmithi yesintu abakumisi ukuthola imithile

asidingeni ulwazi olujulileyo ngamahlamvu ezihlahla aluncedo emikhuhlaneni eminengi kulabo abalolwazi

Amanzi asedamu kukhona izihlahlakazana ezikhula zigqagqele idamu abantu abasebenzisa imithi yesintu bayakwazi ukuthi zisebenza ukwelaphani izihlahla lezi.

Ulwazi luyadingakala nxa kusetshenziswa imithi yesintu ayisizo zodwa izihlahlakazana ezingabulaliyo zikhona eziyingozi nxa zingasetshenziswa ngendlela embi

Imithi yesintu ingaba ngamaluba kumbe amahlamvu. Kumele siye kulabo abalolwazi basincedise ukuthi isebenza njani.

Ukuze usebenzise imithi yesintu kudingakala ulwazi olugcweleyo ngayo, imithi yesintu kungasebenza amahlamvu la esiwabonayo kumbe amaxolo esihlahla.

Isihlahla siluhlaza, silamaluba alithanga. Isihlahla lesi siyasebenza ukwelapha izifo ezehlukeneyo okudingakalayo lulwazi lomuntu osigebhayo ukuthi abekwazi ukuthi kusebenza amahlamvu, impande kumbe ugatsha.